joka njal Djiby joka njal xendaaxendan o yaalo xe damla in iono fop a moƴa xolana yiifa ke a moƴo xoolan xa ñuxraxe ndaa yit a mbaato wodo le iyo simna saate fee fop waasnuwa fop xaq so wasana fop xaq iyo xaye comme ne leyta noona Djiby i ndoka ten faak ndaq wo ndokaa teen xaye iyo mbakan no coté variéte leyanga varieté rek o leye o ax mbaa xa axa xe boog ando nayew ten ando ten badoole a xooxa iyo te ref koy na saaxo lu ref na iyo soo i mbuga nga ley koy neete sax toogina faak maaga xaƴa ndigilo madiima faak nda nanaama faak i comme nanam a faax faaka leyoogel im dama ke leyogeena xaƴa leŋ leŋ teen a jagay naaga ke damooguna waaguma o ley teen iyo i leya nga a météo ndiiki a jegu ndax meteo o toubab oxe ten mbisiidun soo anda ye roog ndingil nduɓaaɓ miñe rokid meeke a sinig nduɓaaɓ sax a rokiida a sinig bo miñu rookiin meeke a sinig nduɓaaɓ sax a rokiida a sinig bo miñu to affaire meteologie leyaan meen iyo rek bo tax i mbuga nga ley ne niig ke ndeto geena fo mam wiin we ngenjno xoogu pour neede mbarna njalit no ndiig wagaamo ley eetu maak we ando naye ngaa nje'u a ndeet lax weene a ndefa wa ando naye a njeng a teen solo ko ga'oogu maak waa ando naye kaa farana na qoola keeke sax i leya o ŋool sereer kaa njegoogu xa loq a ŋenjadeno yo iyo xa loqa xeene ngeenj kaaga njenjo ngeenj a jego ngoolo nge te jopraa iyo maak we a an tooga noyo neene o ngoolo nge warna jeg ñaal xarmbeen tadik net sa soogo sutu maak we ando gaan ndaa yit a jega nga ngoolo nga an naye a wañooxa ñaal leŋ mbaa ɗik a an comme nee i leya février maak we ando ga kaaga a ndeet toogan aussi no taxr ke taxar ke o ley anga te mbudaay ke manaam seɓer sama fule wala pudaay ke saxta fule surtout o ngoolo nge i leya samsuuƴ maak we an toogan neene to anda ye koy Djiby samsuuƴ sereer a rok anga teenr ek ten refu o ŋolo ndge de leya mene in kama sinig in Diarekh ten i misoogu Dioyine teena misoogu Diawoul yit teena miisoogu wala soo andaaye sereer a mis anga baa pare kam xa miisaxe sax saltiki ke leyooga nga kaa leyooguye mbaaas yo caxaan ndiinga fadiida a fadiida maanaan a matiida lool boog ndaa ndetyo nu mbigoook o anda ande o inooxa nga no ngool samsuud fa xooxum fik ten refu o ŋool fik wala boonu inoorna maaga xa yoqu yee o ngoola tuup to ande o duufa nga boo pare foof le roog ten no njooxlo xata keene fop a ref'u periode kaa ando naye o sereer kaa dam'u den a paax sereer yit fo meete waag ina ref kaa leyoogu yee o ngoolo nge de leyaa o ngool a tuup refna mois de Mai o ngolo nge na doon waa tookum refna juin i leyaa juin sereer a leyo gaannge o roka nga na xambaxay fo a ɓetakum rooga deɓa deɓeer waxey roka kam ndiing keene fop maak we ndeet lu woogaan to ku de ley ina teen yoomb e ndal
d' accord i numtu wiid ka no ke xotoona no walu variete fee maanaam o lenga varité a tuɓaaɓ o mais o leya nga varieté aussi xano xot no kee xotoona no walu ax ke
xa axa xe
xa axa xe d' accord nam refu nee ando naye ne maak we a njil toogina xa axa xe avant i numtu wiida no instant keene parce yaakarame andiim ndax peut etre ndax ngoorke na njila xa ax wala boogen kaa coxelo yo axna jila saax dabord no maak we neede njiltoogina xa ax
maaak we a jega xa axa xaa ando naye mene i ndefna sax ndiiki teɓanong ke ke xotit na na mi a gara laŋ oxu andeer na terre neuf fee nan nena Koupentoum mbala Casamance a jega xa axa xa ando naye ko nana gol le ndaa andiro den o nado xoolu bo i leyna xa axa xaaga i mbaaga lim teen cop a cop a araake na leyel a cop ndae foofiu rek a soxla u
to den fa qoox den neede njiltoogina ten refu yee fa a teɓake aussi
wala par rappord a teɓake a teɓake ren i mbooga ye nene saxit kaa ndaa o axo lene ten i moƴu ngoolu teen ndax anda ye bo jangoona manaam a arake ando naye kaa mboora na qoola ndaq fo ñaal ɓetik yaamo jeaga o axum wene mboora na qoola ndaq fo ñaal xarɓaxay fo ɓetik waaga bo xotoona den bugo duufaden to a teɓake a durer kaa a qoola tadak kem kaa anso naye roog fe xana deɓan areer fa kaaga a mbaaga ndet bo meede mbareeena utit de saxaa o ndeeta ngaan a jega sax o axo le de leyaa ñor ñaam manaam a waaga foora cafa ndak kam ndiing ne o axo laaga ga'aanum casamance o reta nga boo kam ndiing kaa a mburano yo a mbokin naaga a njikookin a araa kaaga mene i leya ley actuellement o reta nga Dackar weena njikwa a areer manaam a reta nga bo kam ndiing waaga jegma a arakuɓu sap waaga koy kaa ndoose el waaga moom arosage o kaa ndose elo yo ndaa kaa weeke ne'ang ñor ñaar fene fa a araake na nduufel so xana mboor bo a mbuurel bo xa qola xaaga a mbaaga sax o njirño rel lakas kam ndiing ne iyo o ndeeta ngaan koy bo bugoona jang a arake ando naye manaam kaade teela mboor o duufin no ndiing na andoo naye durer fen teɓake ka jigid a areer fa kaaga waaga jeg ta yaqoond yaqoond ne nama saxid ka a araake xana sax kam laŋ ke wala de ngup kena leyel a ŋut manaam manaam a mbooru xa cindoonda xa xe mbot de mbooru kam laŋ ke arake yoq kam fee a yoqa laŋ wala maaga fok o jega nge maak waa tayleerna a mbaango saqn yit waaga jega ara mayu kaa ando naye kaa de yaqoox kama koɓale i bo a tax'a keene a jeg a teen solo ndeet a araaka aando naye a poor den xana mengoor fo o ndeooq welo le a teɓake ndiing ne o waando axo laaga a refa nga koy wee ando naye comme nee leytan ma wee ando naye a teɓake kaa de mbaro o ndokoox xa axa xene leyoonga tena yoomb u mbaand refna a cop wala a law mbaa essayement xa ax xa tadaqa xeene o sereer a fongit aan no ndiigum a refa nga no areer no pooɗ ke bo xaye ax ke i nduufo gina duuf i ana in wene ten ref ax ke mengoor na fo tiig ke in faw o duufa nga den no ngoolo ngeke leyoonga refna mai rooga deɓ na juin woxey njok luwa yee no xambaxay ten poond ke mborit kaa na xambaxay nu sereer a fadit ina teen mbunduma foor te maaf kin kam xambaxaya ndoong faa kama muka ndooranga xambaxay faa a reta bo sax o ndeetlu wa ngaan Djiby a refa nga kaaf kene i nduufa wu ando naye nu njine teen bo xarmbaxaye o ngoolo nge na leyel xarmbaxay a niita nuun kaaf kaaga mbaagete mbi pep paax keene na garta keena leyel kaaf keene kaade mbendel iyo pendel kaaf ke a reta nga ba bugo fi tiya nam comme fosiiso leene pour te foorik o ga te tuc a tuca nga a fi tig mbaal pep ke mbalik kaaga na leyel pendeen to ngaaf ne fendeen na koy leyi rong a ñaama la nda soxonum sax mumeen bugiran soxan ka kaaf ka mbendeen na mumeen fa leŋ bugiran tellement que kaa xaand bo xut to a qandala le o qande lum soomo ten ref fogu o qandelum iyo
so foogum manaam ke toubab a leyna kee daawna kaaf ke fo arake aussi a daawa mbasi fee wala maac ke wala ke ando naye ten refu mbrsiin ne yiin keene yiin
waaw goore waay anda ga'aano maac daanaka xoxataan mene a maada jega koy yaa rokoona kamo jegole le Niakhar a maada jegaa a maada xooxel a maada faaxa yit bo sax bo xaye ndaa neete faax toogina kam fooge faaxtate neen ke taxuuna ten refuye a teɓake mede mbadoog na roog ndigil fada te meen to yit ga'a maac ke mukoogina a poorum a liima ɗomu refoogu a liima ke liimit ndeetlu waame roogo ndigil no tiig kene i passer na fop liim gonda te liim le naanga te maya roog fe ngap semaine ndik a liima mbat semaine sax rek a deyta ga'ka tiro liim a fiya ngaan a jega duufe mayu la ando naye o ndaga ngaan na lima leene roogo roog waag kaa ñak ka jeg nee ando naye neen bug tano teen kaaga aussi a jega teen iyo roog koy a dimle angan bo a teɓake yoon duufe laaga bata daaw o joobin podnu roog fee limatna rek xana faax parce que mene im leyanga ley kam Niakkar feeke coté sax a Yengele le Babe Kamil liin a xotu xotit Kombosikim o jela ngaano ndik rek pinke Babe Kamil iin boya o sutu kaa a Niakhar kama Diafadia le yiin mene yiin fop maac kaa maado ngooxel meen to bo xaye ka mbaaxa mene sax o xota nga Mokana lena ina lene Mokane ka maado nduufa maac to kaa faaxa ɓasi aussi neen bas fee koy a jega varieté teno a jega bas faa ando naye o duufa ngaan fo pooɗ ke foora ndoora ndaa a jega ɓas fee na leyel cool fuuta ke comme mi ɓas fee im duufa mi ɓas faaga xan pooɗ ke mboor bo o saxadel bo o bugo rokik na qaq so te soogo foor ɓas faaga koy ɓas fa mbaaxo ɓas fo muci ayibo a jega ɓas fee de leya xa mupa xe aussi Grand Antoine Sene comme Grand Antou ɓas faaga ga um te duufa nsaa aussi ɓas faa mosna a pepo kaaf ke mbaax lool fogaame dena ngooya sax ɓasi mboojeen ɓasi mboojeen o xaaga yo kaa soxla foofi koy
d' accord foogum nu ndeyee aussi no ngooxa no ɓasi kaaf areer xaóa nuna mbokata teen a ñaawiin a ñaaw fo fasaɓiin keene yiin mais xaƴna a ñaaw wala fasaɓ tape duufe lum tape na tuufa ke wala boogen ndax boog nama demo'ooru
axa de yaam fop produit ndiigo a ñaaw fo fasaamb surtout koy ñaaw no teɓake rooga moƴ taku fasaaɓ sax waaga duufin arroser in nda pour fa mbaax fe fa mbaax fa mbax fe no ndiiga xooxel i o duga nga jeg teen xa tim xa timaxa ando naye a muca ayib xa tim xa paax daal no ndiigo duufan fasaaɓ aussi nete duuf tel o fi'a ngiran manaam fasaaɓ faa ando naye ko fi no qol xooxum comme ne rewe ina mbiyan goor we naasa nga boo a ndaatale den de ngar a nduuf a ndefana teta ke a yas xa yas fasamb den a nduuf leek leek de ndeɓa cura leŋ leŋ kam xa cura ken areer ke ndaa koy jambe maya Djiby ndax ke taxoonu ten refu yee fasaaɓ roogo ndigil kaa ndenga o qol to ga aano jamano fee wiin we njega te xa siira xa de ndosta a tosa maaka keene doole jegee pour a cik engrais xam ne'in yaam wiin we kaa njufa nan bien que koy fat i ande engrais ka yaqa laŋ ke engrais kaa degrader a laŋ ndaa koy bug jaand le jang l=jaand le yoo fañ jaand le jag jand le yaam laŋ ke a ndaawa ndeng o yipa nge engrais jeg kiro ne bugoona so o yipa nga engrais aussi a jega nama leyta xinel a jega kee ando naye ka yaqa ma ten engrais te ref cerke in te ref no laŋ kaa keene moom fat i anda noorin ndaa koy oxu ñakna pexey o ref pexey i meene im bugo ley meen reke ga'a fasaɓo a ñaawo parce que kaaga question na xamo maaga nen kaafo nena areeer nen pursiin nena kajaanga fop xooxel no ndiigo ku refna teen aussi kaa jeg periode anda ye nam aam o kooro leŋ a leya be'ese a tuup de e faaf ke soɓte duufa ɓasi yaaga presque Aout a faaxa te leyne a tuup de faaf kee dengam roog fee moom laŋ ke way ngumbaaku dufoona te sax ndaa koy a poor duufe anaa faafa te leyne i ndaa ndiige a ceem a naambao te leyne ndaa leya ndigil ndigo mata naamb i ndaa de a ɓasife wo jom anda xam de ndaa Djiby o kooro xa mbur'a ba'es yaam mbasfaa a faax a lool a naat lool a sulit ndaa foor ee
yaam foofi fa ndeyeer wala
kaa waxtu fee te duuf uuna a ndano nge te duuf uuna roogo ndingil kaa sombat koy wax deg duuf ɓasi pour te faxika faaf yaam yaaga i mbada ay le 27 Aout keen to ndiing na o xiidum kaa teel'u simid i kaaga yo kaaga rend'u
d' accord i numtu wiida nga grand Ndane i ndeet looxa ye aussi no camano keeke i ndef na xa axa xeene manam varieté keene des fois jafeñatoyo pour xoxoox we a nga'a deno yo a ndaawa deno yo boo est ce que naange ata nuun jafe jafe na tuup yaate fadiid na
axa kay a naanga ata in jafe jafe ana ata in jafe jafe
nam jafe jafe keene ndaf i mbaga anda deno yo
jafe jaje ke keete refa ten refu yee leek leek o ga oxaa saq na xalis sax bugo jik varieté fa leŋ to pour o ga'ino le a ref jafe jafe keene i ne'a o ndeeta ngaan a jega axole de leyaa law Modou Faye fene a neeraan kaa xooxan oxu refna o saɓa nga me anda kand ke dena ndefa ande axo jegu gooño to kam leyong mene faak mee wiin we naanga ngooxa pour njega areer it fada soora le aa mala ke ando naye dena ngooxta a soora le ta den nam ande mala keene fogooñ a ñoowta to o naanga xooxa arake leye manaam variété fene manaam o axo lene a jega a areer a yoomba foor ndaa soorale iro yee bo a qaqa fadaa xan gooñ le mbooru fop woxey roka no bakaad Djiby yaam ka nande xooxof mbelong ndaa mumeen fee na jalan mbelirang ga'aam sax Djiby waa ando naye bilakhi kaa njega fogooñ a naangin ñuka ngeekin a coonda mumeen ke den lalamb bo ndiiga fadiid de sufoyo gooñ a njiko kan sa soogo ñimna muumeen kene na den no fogooñ le rooga wasanam comme ne'iim gon xaƴa refe tiyanam ga; aam feede faak oxa sufna gooñ fo mayu fo sakanu koy Niakhar a jikwiidin to pisna tena leera xame jiinde ñaama gooñ yaam na pisna saxit na na ga'tan ma ten taxu im leyin kaa yooy im anda ande pis nenn jind anga ñaama gooñ a rend anga pis maak mi an daam pis ne maak na ndaa pisna maake re'o maak so kaa yooy to andaam me jire jaam mbila xoola keete tekitna rek ten refu yee ñaama gooñ no njind ne soo o yaalum a jeg sañ sañ faa te supit na gooñ a jikwiiidin kam wat kumpa kam ret bo leyne wo jeg pisne te leyaame i mee xee mosa pis de soo leyne wo jeg gooñ le tee i im leyne ax iyo mee o koor refo de xaña koy ande me leytuuma naa mi mat maaga taxu um leyaa iyo bo nene o ga'an varieté fee jafe jafe jeene leyoona keene pour parenthese a re'u rek pour im ley keene ndaa xam num tu wiid no question ne te ref jafe jafe fee i njega naxa axa xe te ref ax paax limaa xong a lawa keene leyoonga ga'aam oxa ando naye fag na boo ndiik oxey leya xame em jeg anga comme o axo lewo a ne'a comme yeger fee im xooxa bota leerame a bugaan ndaa fogum jafe jafe jegu teen kaa andim koy ndax kaa jambe jiku keeke xure fee te xooxa pour te jik no jeger fee parce que a woorane a mbanu i ngooxna mi de boo jeg ma kaa ando naye waan mo xen ax ku yoqna teen walahi aziim o kentanes oxu ando naye ko bug teen leyaame yikwaam xam yikwong bo jiku kirong njigan naa ando naye njigan Dibocor Ndong o gari bom won nong xirsong fi kiim kaaga too yit a jega comme i ndoka nga no ndiing ne nene feede faak rek falaku teen a jega mayu waa ando naye a mbuga nduuf ɓasi ndaa o axo le o axo le a jafeña den yaam mayu kaa jeg ɓasi fagun faak im leya koy wee ando naye a njega ɓasi yee fada ndako ndeet faak madeeruna yo o nan a betandaxum nena mi maak we kaa ax ni roogu Djiby jegiim ɓasi o jeg ɓasi duufa bo njut yoqndaa ɓasi ngir roog bo seetuwo jikwaam kilo sept "cent franc a refa nga yee koy ko ret'u marché kaa jeka stocke a pour a cikaxa fadiida nga o jiku maaga moom ko waro jiku yaam ko jik u bug kaa jegoona naa a soɓa ngaa ye koo xoox wo Djibou jeg ɓasi um xoox u to jegiim ɓasi a waaga reefe o qoles kaa foofi may'u ɓas'es a fot mbaate refe kam duuf u waxtuna ando naye yaa ɓasi foor ka ɓasi esa gaay to wo o jeg ngir roog Djiby um ax luwiida ngaan axa naam ɓasi to ba seentu teena cikax to kilo ɓasi mee i ndef na kam fooge temeen fo xarɓeen naxika jaraa
mais est ce que refee ye manaam neete jafeñna ten taxu te serrit neene aussi :far
kaaga taxun kay parce que o ndeeta ngaan mi de naa an dilwum naa andilwum mboɗ moƴ'u seera ɓasi ga'a mboonda jarooga nga kilo xarɓeen tadik ɓasi jara kilo xarɓeen nik mboɗa jarooga nga kilo xaɓbaxay fo xaɓetak ɓasi kilo xarɓaxaya jaroogu ke taxna ten refu yee ɓasi mee oxu ñamuna ka jegiro pooɗ ndaa o nana nga te jafeñ ndiiki ka ref kaa ando naye wee moƴna may no we na ngudaa yo paal ɓasi ndund taa parce que kaa waag qund paal koy kaa waag qund paasne'no ga'a mbaala na ñaaman kaa mosaa bo so a giñ boke moƴna may no keena nguda paal ɓasi teena njikaa ten taxu xaƴa jafe jafe feene a jegaa teen
d' accord boo ndiik o fogole na nan gilooxa in meeke rek i ndef koy no kee ando naye ten refu waxtaan maak le in ando naye in wey mbiyan fo oxe ando naye ten refu Gorgui Ndane naxtan taa noku xotoona no waluu <hesitation> kee ando naye ten refu le choix de la varieté en tenant de prevision de l' ANACIM manaam a cila le ax ke wala ax ke ando naye den teolooxu bo teɓake ando anye ten i yaakara no ndiing ne i mbaxtaana teen moyu no kee xotoona no walu ax keene yiin jafe jafe fee yiin me i ndokaa rek Grand Ndane ten refu a coté kee ando naye ten refu ANACIM manaam a leye anacim ten refu mbine ando naye tena saytuwa no walu ndiing ne te ref climat fee te ref a teɓake yiin keene yiin na leyaano xatoog no jamono ke yaaga xayna maam ke in wala paap ke in no taxar ke a ndeto gun wala boo gen no lakas lakas mais no jamano feeke i ndef na kee ando naye tenr refu meteo a ref kaa ando naye kaa suur lool boo wiin we aussi ana coxana yo kee ando naye ten refu xoox ndax i mbaaga numtu wiid ndax waaga numtu wiid fa in en tant xoxoox surtout no jamono feeke i ndef na nam cung taa meteo dabord
ndingilo Djiby me i ndefna le systeme meologique a ñaaƴa lool a joota lool waa xongo leye daal na kaand ten refatu o mandago maako xe ando naye ten wiin we nan gilwa no ndiig ten i moƴ nan gilwaa no ndiig soyit ten i moƴatu ngim i leya nga to rooge reka tax ndax a kooma lu te leyna yee xan ta demb o yooga ngee waaga jeg probleme i ngenj nuwa nga na ten koy a wara waago tax xaƴa i an kee i mbarna o mbiyaa no ndiing in an kee i mbarno mbiya ten refu xar a cilaxa xeene ax keene o ne'a meteo leyaange ye roog fee manaam xana teelo gam ren ndaa teelke simid yaam xana ret boo ngoo no xonda noox ngool octobre manaam o ngoolo nge i leyaa xarmbaxay kaaga i mbara an boog yaaga yee ax keeke ando naye kat naange teela mboor a mbaaga ndokoox bona xarmbaxay ten i mbaru ngiloox o ndeeta ngaan a refa nga no kaaf sax a tane a yaam a jega o axola ga ma de leyaa suuna trois kaa teela foor lool ndaa a knagfa le yoombe yaqu parce que o ndeeta ngaan ga tokores a maya keete duufan refna jaraafee saate fee to ko jeema ga'aam te duufa suuna trois to roog ndigil a kangafa ke yoombe yaqu de ndax i naanga ndeta boo mbaxtu ne i njasa kaaf ke in variété fee i njeŋ na in wene an naye nee foora teela soo deno de soogo njasaato dara ne yaqwaa na kangaf den ndaa koy bo rooga leboonga coté a areer o duuf manaam fure fure feeke ando naye kaate xoƴ o duufin soko koy a soɓ durer feene meteo leyna a jeg wax deg o mala ngaan o jega nge a ara saxu o jeg fogooñfa mbaal to i nga a mene c' etais en tiya xar deux mille xara ree'u yee deux mille trois fo gooñ le kaate ɓalig u a ɓalga ɓalig bo mumeen ke mbug iran wargal wiin we kaa ŋaq kee moƴna may a ŋaq boo wene mbokat wene sax a ŋand roog fee a deɓiind ndaxa teɓa tadak a naxaq took kand keene toka cuuma keene mi fene o qol le mi te soɓ na im duuf areer foogaam jind taama cumaka kaa fadna quatre fois ndaa dara yaqane fo gooñ laa o xiidum te ɓalik ɓe ndok bee ndok we andona teene ŋaq ee yeene de muñna bo a tembake simid de soogo ŋaq kee moƴna may na araake den a laŋa yuuru to nan naaga tena fiyaa kaaga ñako reefan systeme meteologique fee ñako reefan kee ando naye ten mengooru fo ndiing ne ando naye ten i mbaam ru kaaga ten waral u tiga ga ndaa a soɓanga nan gilwa a paax mba o geñ nu nowe na nan gilwaa to a njambo ley yaam a jega wee ando naye a nana nga a njamba njondit gentan den koy leek leek o jotik refo xaa leyeena ye ko may faley refe xaa leyeena ye ko an an lu waa refo xaa leyeena ye ko ga'ati noox keene ten yaqu jamano fee Djiby
est ce que sax refke manaam ñako comprendre ole ando naye meteo naaga ñaaƴta parce que o ndeeta ngaan meteo wa leye zone tel manaam zone sud wala zone nord awa jeg kaa a teɓ ndeer mene foo xarmbeen ndik fo air naxiq te leyel 24 heures nu mbaa ñako mbog no zone fagaana so wo fo xoxof comprendre kiro o leyee o fola fool leye meteo xana demb xaye wala o ret jo; tin est ce que noñako comprendre ole meteo leyna aussi naange ata jafe jafe
axa kay a paaxa paax ñoko ñala a paax Djiby o saaxo laaga a tax'a sax im leyan feede faak me fat wiiw we mbiya o ndang ga'a o naanga nan gilwaa soit communication wala information wala kuuta waag na waago ref to o nan gilwan fato nan gilwina paax yaama betandaxa laa bo bugoona wetanu wetandoor na ando naye nan tiro na ndiiki o jamel oxa ando naye ka leya na refeer na naaga a soɓa koye yaago nan a nda koy ka wetandorobfo ne nan toona den mbong reeru den mbong reero kaaga si a naanga jega kañ no xaa ando naye kaa njufit a betandax meteo meteo a waaga ngo leyoonge par exemple farno foo zone fe litoral fee roog fee xana deɓ maaga a teɓala yoon na fo a yond nax o fooge koy fara fo mene ne'a o wetan win to'a soɓa i mboge no zone naaga maaga waaga ngoroƴ rel bonu ndetna bo njol a waxtune ne'e oona to jegee waaga ŋoroƴ rel a soɓa koye ndeysaan a demba maaga te ley ina de a fita naaga ndaa fadiide mene
manaam nete leyitna leytiro na
neeetew leyitna leytiro na Djiby o mbisiin angaam ma El hadj leyne leyanama El hadj e o feet ndax roog fata gara yoqanaam no radio le yaam kam enrigistré kaa njom a Yenghele manaam leyin mee a Djiby lee o feet e fato gar radio laa mba bo gare roona ku ga'oona teno ale ka bugo ñanjik te leyaame ma njaaƴ ka me kaaga leya xama ley nda ale boo gare roona to fadiro fo mi no kaaga ande mbaata naxong kaa ando naye leyino ko leyaam rek o reta nga leyne te gara yoqanaam yaam kam reta a teetar leya xamo sax mee o jofami koy non seulement leyiim me yeyinum kee o fika ndaa kam menancer in menancer in menancer a nongo ten boog to wo yaago simiraamo kaaga sereer ale am goond kaa yaqa nar a betandax fata ref neete saxit ina yaam betan we awaa wetan wa tinel
est ce que manaam nan nen keene aussi ñako comprendre meteo fee aussi tax ee mbine saqoona andonaye ten saqu meteo wala comme projet ke nan nena projet Jokalante fene a xooya xoxox we wala te rok kam saate fee a fiya sensiblisation au moins pour wiin we mbaago an ne meteo a ñaaƴta
axa kay
nu soxla ee kaaga
axa kay a soxle a a paax a soxle a a paax jokalante o nana nga te inoox noke ga'ma ten refu ye pour xoxox we a ndeet a mbeta kiden a ndeeta paax a njeemo laamtoox ke refna ndiing mbaa a ndestoox ke refa ndiing nam ndiiga waru rok tel oxe waroona o nan gilwa pour te lal ga nang ndiing nam waro nan gilooran bo an nee waroona inoor yaa o jofa no ndiing jokalante kaaga moƴa tax te roq kama saxa ke a fiya sensiblisation keeke a fiya a mener a aussi enquete no xoxox we pour a an alors ne ando naye neene bungtu fo nam moƴantu a den axa kaaga jega
d' accord bo ndiik o fogole ando naye den maadu nan gilooxa meeke in way no waxtaan in a xota ngaan no walu kee ando naye ten refuu varieté fee ando naye ten xoxox we a mbaru njeg pour te waago mengoor fo kee ando naye ten refu meteo fee i ndalin teen axe ando naye ten refu grand Ndane so axe na ciya nuun emission tenr efu Projet ne na leyel jokalante i ngid ma dena a paaxa paax me i ndoka rek grand Ndane ten refu yee o ndeeta ngaan i ñake nawo manaam meteo fee fo i ne'aano yo sax fo ke ando naye ten refu a sutwa noonga le ndiing ne parce que o ndeeta ngaan xoxox we ana njega teen jafe jafe mayu roog fee kaa reta baa simid to calel ke koɓale wala calel ke xoxox we retke sen xar refu manaam i ndeta nga boo no camano kaaga xar fa xar na refaa jafe jafe nuun to au moins a war'a waago ñak no xalates xar fo xar refu jafe jafe nuun te ref kee ando naye kan njegano yo to xayna a waago ñak yee ando naye nu ndeeta meteo ne waritna surtout no jamano feeke i ndefna ando naye changement climatique fee kaa gariid donc xoxox we fop a mbaro coox kee ando naye ten refu meteo xoox wala boog nof
bon a maya de Djiby ga'a bo i ndet na bo roog fee simid to'a soɓ calel ke ndetee fen xam ne'in yaam i ne'aan ne'a ti nin ndaa xam mbaat no ne ke eet na ref jafe jafe no xoxox we ten refu yee des que roog fe simid rek fat i nade molaan we mbay ngataa premierement molaan we den moƴ ndef jafe jafe fe parce que a mbadiida nga rek ke moƴna na may no jale le njuta fuleer na kaa yaqano yo roogo ndigil kaa ngenooxa no yaq ndika ndeer kaa ten refu ye ga'a <hesitation> maaga na ko reta bo anka tiro ñamaak fo njandoon neete waagena o leyit xar waro jal xaƴ xar xano limbaa ye im njufana nga kaana xanj kaana kaana xana yaqoox a waaga mbisong sax bo o fi keena leyel ñaka dis ñaka lestek a yanga laano laana xalatoona ye ndiik naak ke mbi tino yeng o bug kaa ta so bug na areer fa kaana boya ando naye an ka tiro exactement nan waro jalit keene a refa kaa ando naye ana mbekaa in probleme maak Djiby saxo laaga ki koy kaa andiim est ce que Jokalante xana jeg solution tiya ga ndax nam parce :far que aussi tiga wareena o lamito aussi i naa njega maaga probleme te ref xar anda ye badoole rooga dimle angaan bo o jeg ɓasil i anda yee me i ndefna in fop oxu rimna o mbiy xano bin ni kin ecole kaa bug te jangik so mbaxtu naaga ando naye meen a teɓake sim dita i mbamir fo calel seesek yaam calel seeseka ne'e xa elewa xina xeene xana ndet ecole i mboot lool naxa qola xe ke wareena o xemban waag ke xendan tel nee waritna Djiby me naxuka njungong na daduk we ndeta nga ecole o leŋyoquma ke naxuq weene mbaang na njal leŋ o leŋoxe il faut te fad ñaal naxik sa jal kan to jal kiran sax ndax ke taxuuna ten refu yee ñaal nu refna xana jeg keete wañ na no ñufum yaam xar coono faa ke yongoona fiya xaye pod ne waagona fi teen i numtu wiida nga o feet waag ka tino yaam katan fee fodkate neete fod'ina faak bon d' accord xaƴa koy o kiin ale a reta nga ba a ga keete waanda xijum yoombe ndax ko moƴo jega courage ande kee wandooguma oxey xot mbis rek yoqnda tum naanga jega courage faaga nda o kiin refee machine o kiin refe machine a jega kee o fiya ngaan xaye numtu wiid teeno feet numtu wiid teena rakla quantité fee waag ona jeg faak fo feede faak jeg kino o feet fa'a lakra ndaxte ko fang ndaa
d' accord no coté meteo fee fo na suta ti nong ndiing fe aussi nu naange njega teen probleme
axa kay no coté meteo parce que comme a nan gilaxa leene i leyoogina ndiiki o soɓanga jegiro teen o nana xoolu waaga jeg kee war'oona o aar a soɓ a teɓa ke to'iida to te yoq teɓ aka ando naye meteo leyaan to nani no soo kaaga war'oona aar ando naye kaadiimba foofi arinoa fiya ngaan bo a teɓa mbostu na maaga a gar waaga yaqoond kaaga aussi a naanga jega
d' accord i ndeta nga bo nding ne sutwaa ina ndeeta ye dufe dufe fop a naa mboora yo badole ke wala boog sax xoxox we a njega kee ando naye ten refu manaam peut etre keen soxla a parce que fopa na foora ndaa a saytaxa le de mbaruuna mbaago saxtu bo a ngeekino yo bo wala boog a ndeta le de mbaaruna ndeet par rapport foo meteo xayna ana ñako ndeta no yo kaa aumatiquement kaa njumblu xooxta no ke ando naye ten refatu calel ke cale cale badoole ke a ñofo ngeeka yiin au lieu de ngoto varieté keene a ngotan a o xeeke kat ana foora teela wala o xene jagru fo a teɓake wala o xaana fo o xaana nan nen keene aussi nu nange jega jafe jafe no kaaga
axa kay maaga kaa refa ta kee ando naye daanaka a yiif in kaa ɗuunda ta in xoxaam rek a jega wee ando naye ko leya ye xoxaam jegaam ndiing ne sutwa le reste o quundu maadun a jga weena yeya keene mbaan o quundu madun bo a tax prevoir kiro kee ando naye xaƴa tena moƴka na wo l'essentiel :far fato xendan kee refna meen ndaa koy quand a tan kee ando naye tena moƴka me i njofa yoqwe naange saxo mbiyan ne ley oonga ten mene rek a jega waa ando naye a tayla moofa tana ax naange tana axo yo to yaago a tan ax aka jeg solo aka jeg solo manaam o ndeeta ngaan bo jangoona par exemple a areer of o xobda xobid kaaga rek yip no saaku to tanino no misaal rek im leyaa yaago awaa jeg araaka ando naye ka ndoomit kusax qol la ndi o xob danga xobid naaga yip no saaku geek kusax kaaga fook de ndimatir kam ax ke wo yaqe ax ke kaaga tax a tan axa faax a faaxa ndika ndeer kaa a refa ngaa comme nen kaaf o leye ax a mbanu bug ma bugoo o duufik im naq ndap na sug ngaaf ka wuunda ngaaf kaa wundaa to ga'a bul ngaaf no ñisole ando naye ten waru sax teena eeta saqo koy a soɓanga kpoo guerre a guerre ndapna xaƴma to pudar iro ndap na manaam ande yoqe en general o guerre anga ndap keeke ke ndap ne o xombele ndap ne koo pudaran boo yaqe yaqe ke mbaag ke ndoq daa leŋ we ne mbiyan o fiya nge naaga bo ndap ne kaaf ke a njeg bulu a tuupa fad o naq sug duufik kaaf kewo sax ke
xalaat iro yee nu ndet anga boo ndoq na saxada le xoxox we a mbar a mbaago ngenooxa a ndeet ndax ndiing ne a maya a teɓ bon a teɓake a demo'ooru fo yee ndiing ne deɓ na a teɓake kat neeke ndemo'ooru i ndeet luwa ye o axo leeke ten jagru fo'a teɓa keeke xayana o axo laana awa tax bo no ndiing lakas ne na gariida fo xoxof eau lieu o duufa o axo leŋ o duuf xa axa xe ando naye mboge te ref kaaf ke wala te ref a aarake wala te ref a ñaawa ke yiin keene yiin est que maaga aussi faax e nnu mbeka nu mbiya attention no kee ando naye ten refu meteo fee foo ax ke ando naye ten nu nduufu bo saxada taeyo teeno yo ndiiki
jokanjal kaaga nanga jega a jga weena ndeetlu wan ndaa xeesu mayee weena ndeet luwa keene bo a tax Djiby ga' a saaxo leene o coyina waago da in lool meene ga'a o coyin ne duufa o fasongo leŋ no qol o coyin ga'kino te duuf o fasongo leŋ no qol ga'a ba naas na areer ba pare manaam xana donaak kam fee ɓasi so xana yip kam fee a ñaaw yeete duufan so xana duufin fasaaɓ no qolo leŋo le o xota nga teen a areer xotit teena ñaaw xotit teen fasaɓ so xotit teen ɓasi o qol laaga fiya tirang tig ndaa ko ga' waa ando naye kaa naas areer dong fasaɓ sax o tew dena buga ngaano duuf te keene kaa maas na o qol ba duuf o qol lemi fasaɓ te bugo yipa ñaaw te ñaaw ke lawke kama areer kemi a ɓoora den to alors in wene sax na jikwa a ñaaw ndaa ga'a o Njola jikuke ñaaw bo mbil le ximbanel o Njola jiku kee ñaaw yaam Nabi mosaano leyo tewo xemi je me rappele Anabi Dior a leyne tewoxe doole feewo e kaa wañu a paax e ndaa naangi baxala a ñaaw e o njaxa o tewo xemi leyne e ñaaw ke kaa sooga mbelaxa te leyne xa pelaxaxe moƴ mbaax reti naangi woqa teen mayu o gar felaxin o baxalin o njaxin anda ga'ano to kaaga xaƴa mi fene an inun soko koy xaƴa kam foog u mee o reta nga bo manquer doole ka taxna doctor a leyan kam fooge ndawal rek waago njax bo doole of fa gar ndiki teeyo kam kee i ngooxa kaa waag na kaaga xay meen nda nene o ga Djiby i mbong ke a ñaaw de mi fene naa leya fo wo sax ñaaw ke <laughs> sooga nga mboor ` mboq mberaan naa njaw mberaan na a koom falakumta to alors a ñaaw a ndef tikg paax ti paaxu yo bo daal nene o ga'a keene leyoona a jega solo i naanga sutooka ndiing fat i ndeeta varieté ke i tana ndeet it ke meteo falak na leyaa no ndiing ne xar mengooru fo ten a jega wiin wa ando naye yaal ndeet lax maako a ndoka nga no ndiing kaa jega keede ndeet luwa no duufe le bo a tax a jega xa axa xa andoo naye a kom nu de leyonga ye o axo lene geeeken ndax o produire in mbaan bo fiyanoona ricu kino a jega maakum meen boo xaye walay a jega o qoro leŋo nga i ngenit na o ga'a ngaan sax waagiro fooge a jega ndeet laxa leene ndaa ba leyoonga ye nangam keeke me i njofa keke na sax jeg kaa teen nderes fa roog noke moƴna may xana jeg waaga fooge ka mandang to a soɓa koy a ndeet laxo a ndeet lax reko farnje leyel gonuma waa leyel Ngor Sagne a ne'e i i ngooyan Ngor Daga mbin maak na mbin ngeesiina genu ndaa o xaaga xaye ba leyoonga ye nangam keeke a leyong ka farna no nan keene i ne'a no ndiing fato ande kaa xorlu win a paax to ku te xorluna en general ba leyuuna naaga na jeg kaa waaga fooge maɗako to yaago a ndeet lax reko a ndeet lax reko Djiby
d' accord to ke valable na no araake wala no kaaf ke ten valable aussi no ke xotoona a ñaawa ke yiin parce que o ndeeta ngaan rewe kaa i leya ley rek to i mboka tee teen rewe rew we aussi a naanga njega jafe jafe no tan ax den surtout axa ñaawin wala ax ax fasaaɓte ref o foora teel wala te ref o ñako foora teel peut etre xaƴna a foora teela nga to a tembake areter a fule keene fop a naanga mbisiida den jafe jafe to jafe jafe fee ba garna xana duqaa ke an naye yten refu yaal pinke goor we yiin keene yiin parce que il faut de njeg maada mbarna a ngeekiin fo njeg kee maa ngeekit na keene jega teen kaa demboona o ndik
a maya a maya a refa nga nene ñaawa ke ande a ñaaw o gis ka nga den foko liila den ko buko liila den boya de mbeerna o soogo waago suga den so soogo waago yip no saaku ɓek na ndok a liila leene jega waa ando naye meede liil na a ñaaw sax kaa ata den jafe jafe yaam xar waaga ref o nan nena Ndane xaƴaa paalof kamo maaxole keeke im leya ley yit ka jega fada mbasanam teen xaqa paax yaam oxu refna xalaluma felaan leeke leek de liila ñawa ke den paal ke mbuqti tel maana a ngara ndef teen to njege maa liil na raange maaxo le bo a taxa xaƴa a soɓ anga a waaga prevoir el o wurmando la ando naye a waaga lire el a faaxa teen lool ndax bo liroona wurmbano laaga mumeen keene mbaang ke ndaawino yo njeng ke accés no rokando le njeng mbaag ke ndaawin fasaaɓ fee aussi neen so xa axa xe aussi leyoona a jega teen solo ndax i mbakana nga no fasaaɓ a jega o axo le ando na teene a fela xam lool Djiby yaam xa pasaaɓa xe kaa magin to o ndeet fasaaɓ koy bo xobda noona xumbu ke leg leg o ga te xobdel a jemel a paan bo a may so a weera nga mayke sax a siwo leyin mee o axo maako leene boog xaƴa a tane a teen comme pour o xobda ngaan o liila ngan o yoombo waago jega paan to aussi foogum kam fooge a refa surtout a refa nga fasaɓ fa yeeq fee a jega moƴatir foogum ndax o ndeeta ngaan bo rewe njikook na fasaaɓ ana jega fasaɓ faa na moƴa seer foogum a jega fasaaɓ fee de leya ndax sadam a jega fee de laya ordinaire aussi a jega kaade keya kacuupa andiim a mbasaaɓa maako paasamba xaaga xa tim xa maaka a ndima keene fop a jega kam fasaaɓ a jega kam fasaaɓ
d' accord ke yoq ndatna no waxtu mayke xaye o nar anga xendoox wala boog o ley o message pour wee ando naye den ndefu jokalante an no ku xot tuuna no walu d' abord varieté ke ke ando naye ten nu soxla aayo fo kee xot tuuna no walum meteo fee xar fo xar ten refu kee ando naye ten deku koogo den
bon saaxo laago koy ku waag uma o ley taaga xaƴa ku waag uma xendu ta ten refu yee jokalante a ndeta nga bo rooga dogal de mbaro njaliid fa in xaƴa te jeg communauté kaa ando naye kaa nam comité kaa ando naye kaa de tan kaa den manam wiin wa de tan na xaƴa a mbiya na den kaa nan na nen a qatin comme nan leyel fcomme formation ka nan nen a qatin kaa jofna no na kestax ndiing ana kestax ne ndiinga rok tel fo neete a fi tel fo manaam a tanale ax ke i ne'a ne neete fi tel fo aussi ne waroona waago fi bo yakoora fo meteo no kee ando naye tena lal gan taa bo waago an alors nee waagoona o rokit no ndiigof fo nee waroona o sutoor teen mi daal kaaga wagumo ley xaƴa in fo jokalante no misaal xaƴa
iyo ndiiki xoxoxf we genof xaro doxin kaa den
iyo xooxox we xaƴa kum doxin kaa den te refee nem ley tan rek baadoole jege a qooq nam jegee tefee a qooq a qooq rek i njegu a qooq rek i ŋanjane to yit leya dene i ŋanjane cegu solo ka ando naye o njiriño kaa ando naye a pandoox roog a paax a ley teen ndax xoox fo ne o oñtaa Djiby ga'a ye inooruma qola gata pour gariid mene yaaga kam oñ boo ndok ne mi taɓ o ndeet koy tiya ga o waandin bo jegin so jambo ñoow nit teen ɓaslof ñoowin teen mbasilo xa anderoona a pandax roogo de ten taxu bo fat